Mɔdodo aɖe dzi, ŋu le mɔdodo la dzi esɔ le eƒe ŋkume eve, etɔ, gbewo ƒoxlawo, atiwo hã ƒoxla wo le mɔdodo la dzi.

Aɖewo le zɔzɔ le tɔsisi aɖe ƒe ŋkume. Wolé tsikune ɖe megbe. Kɔpu le asi na wo, ame eve, etɔ̃, ene, atɔ. Tɔsisi, ati aɖe le tɔsisi la ƒe ŋkume.

Le mɔdodo dzi enyi me amewo le enyi kplɔm wole atiwo ɖe asi avu hã le eƒe yome. Amewo hã wole ati hã ɖe asi. Gbewo le woƒe ŋkume.

Asrafo aɖewo lé etu ɖe asi. Ame aɖewo le asrafoawo be ŋkume. Wozɔ asrafoawo zɔ yina ɖe ameha la wo dome. Ameha la wodo awu ʋɛ̃.

Le nyagblɔ nyagblɔɖiƒe me amewo le nyagblɔɖiƒe la me. Amewo do asi ɖe dzi. Aflagawo le dzi, agbalẽ nɔnɔmetatawo le dzi le dzi.

Ame bɔbɔbnɔ anyi ɖe zikpui aɖe me. Nɔvia hã da afɔ ɖe edzi nɔvia ati le egbɔ zikpui la me. Nɔvia glasi, tsinotukpa le egbɔ le fi ma.

Ameha aɖewo le bɔlƒoƒe aɖe wole dzidzɔ kpɔm, aflagawo le asi, wota ame ɖe aflaga la dzi, ame ɖewo do awu, wota ame ɖe awu lawo me.

Ŋutsu ɖeka eve kple nyɔnu, ame aɖewo hã le eƒe megbe lé agbawo ɖe ta, ame, etsi ɖe hã le woƒe megbe, akro hã le edzi, amewo le akro me.

Ŋɔnudrɔ̃ƒe aɖe. Wokɔ agbalẽ kɔ ɖe asi. Eye tsino kɔpu hawo le fi ma. Asrafowo hã le fi ma. Ŋɔnudrɔ̃la hã le fi ma.

Dɔwɔƒe aɖe, amewo le dɔwɔƒe la, ame ɖeka do asi ɖo ɖa nɔvie hã do asi ɖo ɖa, ame aɖewo nɔ anyi, a.. tsinokapu le wo gbɔ.

Nyɔnuɔ lé avu ɖe asi, eɖiɔ gaŋkui, elé ati hã ɖe asi, atiwo le eƒe megb, exɔwo hã le eƒe megbe, xexi hã le eƒe megbe, eŋu hã le eƒe megbe, ati kple seƒoƒoe seƒoƒowo le eƒe megbe.

Amewo bɔbɔ nɔ anyi le nu ɖum. Atiwo le wògbɔ. Seƒoƒowo le wògbɔ. Amewo me bubɔ nɔ anyi ɖe zikpui aɖewo me o. TV hã le wògbɔ.

Asrafo aɖewo le gati aɖe nu le amegbogbo aɖewo gbɔ wodo awu vovovowo, afɔkpa vovovowo. Ame

Kɔdzi. am eve le kɔdzi. Ame ɖeka le nɔviɛ ƒe dedienɔnɔ gbɔ kpɔm. ame ɖeka kɔ nu kɔ bu, kɔtsyɔ ŋati. Ame velia hã kɔ nu kɔtsyɔ ŋati. Wole eƒe nɔnɔme kpɔ.

Sɔlixɔ aɖe me, amewo le sɔlixɔ ame le aseye tsom, ame aɖewo do awu ʋɛ̃, ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ame aɖewo tsana atsitre, ame aɖewo le ŋgɔgbe.

Yameŋu aɖe amewo ɖi le eme. Amewo le asi ŋuŋum. Amewo do awu blu, amewo do yibɔ, amewo ɖɔ kuku ame hã ɖe le nane ɖe asi, amea aɖe hã le ɖiɖim le eme.

Dodo aɖe dzi. Keke, amewo bɔbɔ nɔ kekela dzi. amewo tsɔ atsi tre ɖe kekela dzi. amewo lé pe, agbalẽvi ɖe asi. Amewo le ŋu aɖe me do awu yibɔ.

Nyɔnuwo le nu ɖam. Tɔkpowo le wogbɔ. Wole, wodo awu ʋe. wole me, ɖeka le nua me blu. Ɖeka hã le agatsi ɖe asi. Atiwo ƒo ʋlã wo. Wodo dzo.

Afɔku, eŋu ƒe ŋkume gba. Amewo tɔ ɖe anyi. Amewo kɔ kaƒomɔ ɖe eto. Eŋu le, eŋu le ŋula ƒe megbe. Amewo ƒo ʋlã ŋuwo. Ati, ati aɖe hã le ŋula, eŋula hã le ati aɖe te.

Amewo do asi ɖe dzi. Aflaga hã le dzi. Kaƒomɔ hã le dzi. Yagbɔnu hã le dzi. Awu ʋiwo le amewo ŋu. Awu yibɔwo hã le ame aɖewo ŋu. Ame aɖewo ke nu me.

Ame ɖe ƒe ʋu. Ame ɖe le ɖiɖim le eme. Ame aɖewo le foto ɖe. Ame aɖewo hã wodo awu yelo. Ame aɖewo hã wò kpla bagi. Ame ɖe hã xexlẽme ɖeka, eve , etɔ, ene, atɔ, ade, adre akpewo.

Ame aɖewo le tedzi dzi ame aɖewo lé antrɔe ɖe asi asrafo aɖewo yina asrafo aɖewo gbɔna, Xɔtutu aɖewo le woƒe ŋkume.